Fotote la'neemmohu hodhishshaho kuni hodhishshi mannu giddate konne hodhishsha waajjo dolfiinete yinannita la'nayi loossannohu loosise danchaho.

Kuni misilete leellannohu ijaaraho ijaaruno biifinse fengote gede assine loonsoyi ijaaraati? bayichu mamaati? mama anfanni togoo ijaara?

Xa kuni leellishahu sidaamu daafira kulaaha tophiyu giddo nooho mitte killile kulaaho gobbayidi wuccete gobbara loonsayi bunaati sidaamu buna leellisha dancha gede biifeho.

kuni leellishannohu odu giddo sidaamu birodcastinge korporashshine xa'mo xa'mitanna woy interviyu assitanna leellishanno.

Kuni albaanni noohu egenshshiishshaho. Kuni egenshiishshi babbaxino baayicho albaanni ganneenna duuchawa la'naayite. Tini egenshiisha maa egensiissaate?

kuni xa misilete leellannohu biifino awawaati kunino inquxaaxashira woreeho itiyopiyu giddo dancha gede ikke inde zemen melewoccu gedeikke fulaaho hagiirreho milikkiteho.

kuni leellanohu sagallate giddo waasa intara shiqinshoonniha buurunni lonsooniha leellishanno.

kuni misilete leenono wedelli hayyona budu uduune siqqo amade leellishawo siqqonna budu uduunni uddire ofolewo bayiichi mamaati?

Kuni leellishaahu misilete iima noohu giwirinnubayiicho leellishshawo giwirinnu bayiicho leellishaahu mereeroho harrichu uduunne hogowe haranna leellishshawo. mamira hige harayi no?

Xa misilete leelitanoti minenna gallanni mine dancha hede assine loonse kayinni huxxa hoowe assine huxxinoonni gari didanchaho

Tini leellishshannoti ammanaanote giddo sidaamu giddo noo ammanaano giddo ortodoksete albaa noohu qeesichu uurreenna leellishawo.

kuni leellishshannohu biifisate giddo jilu heeranna adhanna adhama heedhanno woyte loonssanni biifinsannirichooti.

kuni xa la'nanni hee'noommohu sidaamu giddo noo amanaanote giddo musilimete yitawo albiidisihu fule hagiirru yannara coyiiranna leellishawo hagiirre leellishawo sargete yannara coyiinnanni coye coyiirayi no.

Kuni mannu albaayi fule qeexalla kadaawo manni badhee leellishawo biifeewo garii sidaamu bude dancha gede uurreewo manni leellawo albaanni uurreewoohu su'mi ayeeti?

Kuni leellishannohu amanaano Maganu qaali amantaari giddo kirstaanu amantanno maxaafi maxaafi qidusete yinanni.

Kuri misilete leellawohu ammanaano itiyoophiyu giddo heedhawoti sidaamu killilera leeltawo ammanaanooti. Kuri ammanaano mama gaamantawote? hiikoye maganna magansidhawote?

Tini leellishshannohu kaameela loonssanni biddi assinanniwa, kaameela tirre goomma tirre biddi assinannira qixxaawinota leellishshanno.

kuni xa la'neemmohu misilete sidaamu mannooti jajjabbu manni qeexaala qeexaalanna leellishaa hagiirru yannara qeexaallanni qeexaalaati. hagiirrensa kultanni leellisha.

Xa la'nayihu murote. Murote giddo addi addi biiffawo awawubba laalteenna la'nayi hee'noommo. Biifawo lowonta asse biifawo

Kuni owaantete giddo mannaho owaante uyinayiwa mannaho sagalla hidhaawa leellishawo.

Xa misilete la'nayiti egenshiishaho egenshiishu kunino dancha gede ikke loosamewoha sidaamu baanke egenshiishaati tini egenshiisha mitte meyaati dancha gede ikkete footo ka'ewooti umo amaxxitewoti uddanose biifewo garinni wodhitewota la'neemmo biifawote

Kuni leellishannohu ijaaru giddo yirgaalemete iibballicho hospitaalete nooha dancha gede assine biiffinsse loonssoyiha leellishshanno.

kuni leelishannohu loosu giddo malawo hirranniwa malawono hiraahu malawo miizaanuyi woranna leellishawo.

Kuni misilete leellishshaahu ammanaano gamba yite magano magansidhanna leellishawo. Ammanaanote giddo magano magansiraahu giddo noo hayimaanoote. Hiitte hayimaanoote togoo bude afidhe magano magansidhanno?

Kuni leellishannohu egenshiishshaho. Leellishanno egenshiishshi giddo sidaamu dagoomi mootimma hawaasi quchumi bahili addaraashshete sini quchumaati. kuni leellisharichi mamaati?

Kuni xa misilete leelano maxaafi afiini yitano maxaaffa leelishano afiini tsafewori albaani foottonsa mittenni worenna kulta, tini gazexu gede ikka fulaeo maxafati lowore budeno ikko hagiireno giddo worronire xawisano

xa kuni misilete aana leellannohu bexaam dancha gede ikke leinohu temiri yineenna biifinoha dancha gede asse hagiirsiisa coye laalo leellishshanno biiffino laalo leellishshanno yaate.

Kuni misilete leellallahu mannu gamba yee tamaare gamba yiteyowa desta ledamohu peerisidaantichu sidaamu gashshooti peerisidaantinchi noowa bayichoho hagiirre gamba yite beeqqitanna leellisha.

Kuni misilete leellaarichi giwirinnu giddo kaayinsoyi muri sidaamu afiinni haayiixeho yinanniha leellishanno.

Xa la'nayi hee'noommohu murote tini muro leellishshaahu dancha gede laaltino murooti awawaho awawu muleno hayiisso dancha gede ikkite leeltawo biiffewoota leeltawo bexaami lowonta assite biiffawo bayichooti.

kuni leellishannohu ispoortete giddo kaase ga'nitanno ooso gamba yite ispoorte loossanna leelishanno.

Kuni badhee leellishaahu footote daganna maate gamba yite ofolte macciishshitaahu albaa albisaanchi maatete albaanni hasaawanna maccishanno kuni bayiichi mamaati?

Kuni misilete leelishahu dadalaano gamba yite dikkote dada'litani leelishawo. dada'litano giddo alba leelahu dadalaayiiri maati?

Kuni leellishshannohu ammanaano mittee gamba yite magano galaxxanna tinsae hiywooti beetekirisitiyaane leellishshawo.

xa kuni la'nanni hee'noommohu muziiqu massaaraati muziiqu massaari faayyaho bexami haaru massaari gobba hirreena kartoonete fuleenna leellaa kuni addi addi babaxino muziiqa faarsate dimitse fushshaaho faayyaho bexami hagiirsiisanno coyeeti.

Kuni leellishshannohu biiffinsanniricho amuwu angatenni loosaare amaaru afiinni akinbaabbalote yinayiiha leellishanno.

Kuni leellishannohu boohaarranni mereershshi giddo puule ooso godo'litaawa boohaaraywa leellishanno.

Ee xaa misilete la'nayiti babbaxxino uduunnichooti kuni babbaxxino dani uduunnichi giddo mixashote yinayita amuwinke sidaamu amuwi ikko woluno babbaxxewo hattono lowo loosira xaqqa'mawo mixashooti danchaholla

xa fotote la'nanniti hodhishu aspaaltete aana harannoha leellisha kuni hodhishshi worqete kalare amadeeho biiffaata dancha gede ikkitewota hodhisha la'nanni hee'noommo.

Kuni leellishannohu daddalu giddo daddalaanno dikkote giddo ofolte daddalttanna maxeessa hirtanna lellishanno.

Kuni leellishannohu minenna gallanni mini giddo qalame gannoyikki mine sabbuyi lonsoyiha hoowe kayinni huxxinoyha haqqunni huxxinoyha leellishanno.

Xa muziiqu massaari giddo leellishshaati footo diraametenna kiboordete badheenni gitaare no bexaami dancha gede ikkite mittee gamba yee studiyoote gari baandete worroyi gari leellishawo lowonta asse biifawo coyeeti.

Daganna maatete giddo mitte wedellu mitte ikkite footo ka'eyoota leellishawo insano hagiirrensa leellishate ayyaanaho fulteyoreeti hagiirrensa dancha gede ikkite sayiissayi no lowonta asse hagirsisaawo coyeeti.

Kuni misilete leelishshahu politiku manni gamba yee hasaawanni leellishshawo, hassabbanni giddo oolitiku giddo gamba yee hasaawisissahu ofolle noohu ayeeti?

Kuni xa ofolle noohu koatte kolisho koatteeti, meyaati wodhita koatteeti, bexaami biifeewo garinni loonsoyeho, bexaami danchaho.

Kuni leellishannohu sumudu giddo leellishaahu timirtete sumuda bade leellishawo.

Tini muro mannu gibbesira qaesira baayicho lowo geeshsha adhitukkinni dancha gede asse kayiise intanni salaaxa yinayite.

xa footote la'neemmoti bunu mineeti. bununna sagalete mini giddo shayi bunna hirrayiwa minu kaayiinni busha gede ikke biifewoha dileellishawo. tsidaate diagareewooho. sagale kowewo loosa dancha di ikkitewo.

La'nayi hee'noommohu sidaamu budi giddo amuwu seensille biife jajjabbu wodhonsa gari biiffe mittee gamba yite footo kaewoota leellishawo. badheenno jajjabbu qeexaala qeexaa'llayi no bexaami dassi yitawo.

kuni siccunna badooshshu giddo qullaambete yinayi tv sidaamu afii Maganu qaale kultanni hadhannoreeti.

Tini misile leellishshannohu kalaqamu qooxeessi giddo baayiichu dancha gede ikke badhee leellishshawo gaara badheenni hijaara la'nayi baayiichi kalaqaanu qooxeessi noo baayicho maamaati?

ammanaano mittee gamba yite pirotestaantete ammanaano mitteenni gamba yite maganonsa galattanni ee mannu gamba yee maganonsa huucciranna leellishshanno ee tini misile albaanni albissaanchu ee magano galaxxanna urrinoha maganu qaale kulanna la'nanni hee'noommo lowonta assite hagiirsiissaate.

Kuni leellishannohu loosu giddo dikkote loonsaayiire amuwu dikkote abbeha waasanna shaana leellishanno.

Kuni misilete leellishaati sagalete sagale budu garinni qixxaabinoti konne bude afirinnohu togo intanni bude afirinnohu mamaati?

Kuni leellishannohu muuziiqu godo'linannihu giddo tini gitaarete yinannita leellishannoho.

xa misile leellishshaati ammanaanote betekirstaanete yinneenna ortodokisete beetekiristaane gawureeliha leellishshanno kuni gawureelihu la'nannihu biife dancha gede assine loonsoonnniha gundoonniha dizayine biifinsoonnita leellishshanno lowonta assite hagiirsiissaate.

Tini leelishanohu odu giddo dokiter abiyihunna galtesi ledo ofolle manna keere haaranni leellishawo.

kuni leellishannohu giwirinnu giddo baattote aana loonsseoyi shaani mooleenna leellishawo.

Kuni misilete gamba yiino manni bude ayiirrisaa, hayyonna bude ayiirrisaa manna gamba yee istaadeemete ofolleha leellishaa. albaanni ofolleehu jawu jigeessu manchi hiikoye bude leellishawo.

Kuni misilete leellishaahu daa"attote daayiino manni dayee kae la'aari no. yaano leellishawo manchi leellishaahu maati? albansaa shiqewooha maayiine woshshinanni?

Tini misilete leellishaahu faadhinete uduunneeti. Faashinete uduunni beetto jakkeetta, shurraawe, bolaale qodhitiwota leellishshanno. Angate maa amaddino?

Tini leellishshannohu maxaafa Hawaasi quchumi woga turiizimenna ispoortete biddishshinni qixaawino metseeteeti.

kuni misilete leellaahu minenna gallanni mineeti. gallanni mini giddo badheenni leellishaahu woyi ise leellishaahu weesete muro lellishawo, mule noo mini maayiinniho?

koye xa la'neemmohu desta ledamohu sirbaanchu adunya duumohu ledo mule ikke hagiirru yannara faarsanni sirbanni heereenna mule uurre hagiirresi leellishshanno.

Kuni albaa leellaahu gashshaano badhee gamba yite kalaa desta badheennii qadaamawiti imebeeti zinaashi taayaachewu leeltanna albaa urrinohu ayeeti?

Kuni misilete lellaahu mancho buusa fultanna woroo wayi lellawo, kuni baayiichi buusa fultaahu turistete mamaati baayiichu?

Kuni misilete leelannohu maxaafaho leelahu giddo kuni maxaafi sidaamu afii borreesinoyiho mayi maxaafa yineena anifanni

tini leellishshannohu egenshiishsha ikkanna egenshiishshu giddo lamere leellishshsanno mitte hintsu massaaraati layiinkihu bunu mineeti.

kuni xa leellaahu jajjabbu manni sidaamu budira sidaamu ayyanni soorrora gamba yee fule amuwuna annuwu biife uddire qeexaalanna leellishanno lowonta hagiirsiisanno.

ee footote la'neemmohu babbaxitino hayyonna budu uduunne sidaamaho ayiimmasi leellishaaha dancha gede ikkite uurritewore biiffinore urde qalacco hattono ee xilte sidaamu ayiimmansa ayiimmasi leellishanno uduunneeti hagiirsiisaaho.

Kuni misilete leellishaahu muuziiqu massara amade godo'lannoha wedellicho beetto leellishshanno kuni godo'lanno beetto Mama godo'lanna leellishshanno?

footo leellishshaati boohaarranni mereershi giddo mannu gamba yee hayishiranno bayicho daaha bayicho leellishshanno hattono ee kunni giddo wayi giddo daakkanna leellishshanno sase wedella leellishshanno lowonta asse hagiirsiisanno bayiichooti.

Tini leellishaahu budu xaggate giddo waajjo bardaafeeti. iseno ganshshoho ikkitanno.

Kuni si'ilete lellaahu matsaafaho matsaafu giddo leellaari arro hawado loonsanni laalchimmaati, kuni laalo leellaahu matsaafaho tsaanfoyiihu maati?

Tini godo'lete leellishshaati. Godo'lete giddo meyaa beetto wedellitte dodde konne qalacco tuggawota leellishawo. Dancha gede ikkite kaajjado meyati la"ayi noommohu. Biiffawote.

xa la'nanni hee'noommohu misilete sidaamu giddo noo baattooti baattote ofolla la'nanni hee'noommo hattono dancha gede ikke biifino laalo muro mulenni la'nanni hee'noommo lowonta asse hagiirsiisanno bayiichooti.

Xa footo leellishshaahu ammanaanote giddo afantino giddo hawaariya yaiqoowi yoddoriha maganu qaale kulanna dancha gede ikke mannuno maccishshayi maganu qaale macciishshanna leellawo. Lowonta asse hagiirsiisawo coyeeti.

Kuni xa la'nayi hee'noommohu buna udulaaha la'nayi hee'noomo. Muleenni kayiinni busha gede ikke huxxamewo huxxa la'neemmo. Hakkunni ishine tungoyiiita dibiifanno baayichooyi

Muni lerllishshaahu godo'laano kaase godo'litukki albaanni sidaamu killilera adaguyi giddo reteyorira hillinu tsaloote assite footo ka'aawote leellishshanno.

Tini leeltannoti gatu laalo giddo appile yinannite appile yinannite giddo ee appile duumo ikkitanna tini kayiinni bicca ikkitinota leellishshanno mayira ikkitu?

Kuni leelishannohu daddalaano dikkote ganba yite mitte daddalaancho daddalu giddo maxeesa hidhitanna leelishawo

Kuni leellishshannohu muronna laalu giddo teemerete yinanni muro leellishanno.

ee xa misilete laeemmohu biirotenna mini uduunni giddo kunni mini uduunneeti mini uduunni giddo tiiwi istaandete gede televizhiine aanaho worate biifino uduunne la'anni noommo bexaami danchaho.

Kuni xa la'neemmohu dancha gede ikke biifiwo sawundi sisteme leellishawo. Gitaare mulee soundete sisteme muleenni gitaare, ispiikere istuudiyote ispiikere leellishshanno. Bexaami biiffiwo garinni no.

ee kuni xa la'neemmohu babbaxino dani uduunnichooti ee kuni uduunnichi beettu angatenni amade ee tenne marote yineenna qotto saaffa mitteenni gamba yite leellishanno konne hirtaawaati hagiirsiisanno coyeeti.

Kuni la'nannihu saada mini saada ikkite kolisho saa gobbaa fulte arrishote uurrite leellishanno

Kuni leellishannohu, sagalete giddo sagale shiqqe intara qixxaabbinota leellishanno.

Tinni leelishanohu ama'note gido amannaano gamba yite maganonsa gallatao ortodokisete qooxeessa leelishanoho.

kuni bayiichu aspaaltete mule ikkinota leellishanno ee aspaaltete kaameelu haranna leellishshanno inpaaltete mule noo qaaqqi aspaaltete uurrinoha leellishanno bayiichuno hakkeeshsha biifinoha di ikkino.

Kuni leellishannohu sagalete giddo lame daabbicho shaete mulee heedhe leellishshanno.

Kuni xa leellaahu misile sidaamu bude uddiriwoha dagunchu uddiriwoha dancha gede ikke biife hagiidhe hagiirru leellishara galtesi ledo haranna leellishawo. Bexaami dancha gede biiffiworeeti.

kuni leelishshannohu muuziqa godo'linaayre, muziiqu uduunne hirranniwa gitarra leellishshanno.

Kuni leelishanohu hawaasi giddo noo Hijaara Abbayi baanke no safarete salamete yinanniwa noo hijaarati.

Kuni leellishannohu daganna maatete giddo daga ganbba yite jila jiltte mitteenni ittanna leellishanno.

Kuni xa leellaahu sargete yannara biifinse worroyi saanenna manguwa leeltawo. Dancha gede ikke dikoreeshiinete worroyiho. Bexaami awawu leellawo biifiwo garinninna injiino garinni ofollinorichooti. Lowonta bexaami dassi yaanno coyiti.

Kuni leellishannohu travilenna turizimete giddo hawaasi doogora noota sumuda leellishanno

ee xa la'neemmohu dancha gede ikke biifinoha xagichu mine la'neemmo kuni xagichu mini mannu xagichi mine ikkasi leellishanno ameeni yinayita dancha gede ikke biifinoha leellishanno.

Tini leellishshannoti supermarkeette hirranniri giddo ruuzete yinayi ruuzete biddi assinanniha ashshangoyiire sagale leellishawo.

Kuni leellishannohu baattote ofollanna wondogenetete noo baatto ofolla wayi gamira ofollino beetto leellishanno.

kuni sumudi leellishannohu sefaana yinayi hospitaalete giddo sefaana umi dirimi hospitaaleeti.

Tini leellishshannohu giwirinnu muro giddo, faranjete shaana yinanniha salaaxa uduunuyi kaayinsse leellishanno.

Kunni leelishanohu kallaqaano qooxeesi gido amboomi gamba yee itaare hasirayi mimitto la'anni leelishao.

kuni leellishanohu owaantete giddo mannu qawalete ganba yee fule mimmitoho owaante aanna leellishshanno.

Kuni leellishanohu babbaxino dani udunichi giddo mixashsho diphate horonsi'neemmote.

Kuni leellishannohu supermaarketete mirte giddo eelliyaanssi pichers kireeme yinanni qaaquullu sagale leellishanno.

Tini leellishshannohu hodhishiishaanote giddo kaameelu doogote harayi mitore hogowe harayi leellishanno.

Kuni leellishshannohu maxaafi sidaaminyu maxaafa woganke dona yinanni maxaafaati.

tini leellishshaati sagalete, sagalete giddo omolichoho, omolchu awukaatichotenni intanna leellishshawo.

tini leellishshannohu mannu minesi woyi bunu mine fa'niro biifinsanni xaddichote gedeereti biifisaareeti.

kuni leellishannohu umu danancho giddo, mure qaaqqo sidaamu budi gara umu danancho amaxxitewo leellishanno.

Kuni leellishannohu ijaaru giddo katamu giddo noo hijaarra asipaaltete muleenni noo hijaarra mitee leellishanno.

kuni leellishannohu minenna minna gallanni mini giddo hoowe fengo leellishawo.

kuni misilete leellishaari baattote ofollanna hawaasi allamuru taraari iiima wondo gennetete noo bayiicho leellishanno.

Tini leellishshaati muronna laalote giddo murote giddoye shunkurta xaalla umme fushshinoonnita leellishshanno.

Kuni leellishannohu manchu tisherte amadinohanna, killile'yara dodeemmo, killile'ya irkiseemmo fichee cambalaallate dondeemmo yitannnoha leellishanno.

Kuni leellishannohu daddalu giddo, daddalo daddallayiwa birra afi'nayiwa ooso gamba yite godo'litannowa daddalonno birra affi'nayiwa lellishanno.

kuni leellennohu muziiqu giddo muziiqu massaara muziiqa godo'linayi uduunneeti.

Kuni leellishannohu owaante uuyitinori mitteeenni gambba yite hasaabbanna leellishanno.

Kuni leellishannohu owaantete giddo beettu motorete mancho hogoweenna leellishawo.

Kuni doogote raga leellishara horonsi'noonnihu tene baseta Maga'note mini koni masimari widooni noo yine xawisate horonsi'noonni masimarati

Kuni leellishannohu roso ronssanni mine wonbarra roso rossaare amaddaaha leellishanno.

Tini leellishshannoti afantanno gashshaano giddo kalaa taddese mekuriya rebbisoha cabbe woradi qara gashshaanchooti.

kuni leellishannohu sagalete giddo ooso gamba yite sagale ittara sagelewa uurriteeha leellishanno.

kuni leellishshannohu mininna dubbu saada giddo mini saada lukkuwa ce'nanniwa leellishshanno.

kuni leellishshannohu mininna dubbu saada giddo dubbu saada meeda ahiyya yinayiiha leellishsha.

kuni leellishannohu rosu giddo ooso rosu kifile roso rossanni rosiisaanchuno rosiisanni leellishshawo.

Tini leellishshannohu gallanni mini giddo biifinse gundoonni mine huxxa hoowe dancha gede assinoyiha leellishanno.

Kuni leellishaahu rosoho. rosu giddo tamaare yuniformmensa uddidhe timirtete gobbaanni qarqaraho uurrite leellishshanno.

Kuni leelishanohu Giwirinnu giddo loosatinokkitu fano woyi moola base woyi baatto nootta leelishano

kuni leellishshannohu daddalu giddo caamma daddallayiwa bayicho leellishawo.

Tini leellishahu faashimete, faashinete giddo sidaamu budi giddo qaaqqulu udidhano faashineti

Kuni leellishannohu daddalu giddo daddalo daddalayiwa bunano sagaleno gamba assi'ne loonsayiwa akiyya bunu mine leellishshanno.

kuni leellishshannonu egenshshiishu giddo godoliyaasi daddalu looso loonsayiiwanna mesfini taaddese daddalu looso leellishanno.